Zvikora zvepashi-pashi zvinoendwa nevana vasati vokona kuenda pachikora chinoteera zvinokurudzirwa kuti zvive nezvikwanisiro zvinoenderana nezera rawo.

Vantu vanokurudzirwa kuti vabara vana vavo, vakwanise kuvapa zvikwanisiro nokuzovaendesawo kuzvikora zviri pasinde, kuti vandovhurwa njere nemadzidzisi vanenge variyo.

Zvikora zvepashi-paashi zvinoendwa nevana vadodori zvinofanirwa kuvvandudzwawo, zveipiwawo zvinodziya kuti vana apo pavanenge vombooda kuwata vawane kufuka, vadziirwe munguva dzechando.

Vana vadodori vane mazera ari pasi pemana vanokurudzirwa kuti vaendewo kuzvikora zviripasinde navo vaende kofunda zvinoenderana nezera ravo.

Vana vedu vanodzidza kuzvikora zvepashi vanofanirwa kuvavo vachitarisirwa utsanana hwavo. Zvikurutu utsanana hwekuenda kuzvimbuzi, ngavaisirwe zvimbuzi zvinoenderana nezera ravo.

Vechidiki vanokurudzirwa kutoenda kuzvikoro zvinoenderana nezera ravo uye chikoro chiri pasinde navo, muzvikoromo tinokurudzira kuti vana ngavasa petudzwe kanyi ngendaa yekuti aana kubvisa muduso wechikora.

Vana vanoende kuzvikora vanondosangana sangana nevamweni kuti njere dzawo dzivhurike tinokuridzira vabereki kuti vaendese vana kuzvikora kuti vawane kuvhurika ndxondo.

Vano ona nezve dzidzo yezve vana vanokurudzirwa kuti mudzidzo yepashi vave vanoisawo zvifundo zvokuti vana vakwanise kushandisa nyara dzavo kuiita mamweni mabasa kuti vatokura veiziva zveku shanda nemako avo.

Zvikora zvedu zvepashi zvinowanikwa zvisina zvikwanisiro. Vantu havanyanyi kukoshesa zvidzidzo zvepashipashi kebeni ndiwo hwaro hwemwana hwekuti avenohupenyu hwakanaka.

Zvikora zvepashi zvinokurudzirwawo kuti zvive zvinorima kana kuita zvekuchengeta mphuka kuita kuti vawane mari yekukwanisa kuzopa vana chikafu panguva dzavanenge vari kuchikora.

Kuzvikora zvepashi zvinokurudzirwa kuti zvihanirwe nemwana upi neupi, tinotenda hurumende yakabvumidza kuti munhu weshe anezvikwanisiro avhure zvikora, zvawanda uye zvaapasinde.

Vanoona nezvedzidzo vakakurudziya vanoita nezvedzidzo yepashi kuti vaashire mwana veshe anenge auya kuchikora, veizobhuirana ngemubereki panyaya dzemuduso.

Mwana weshe uri mundaraunda unofanirwaa kukaimwa kuti aende anofunda kuzvifundo kuitira kuti ramangwana renyika nerenharaunda ringe rakajeka kana rine vana vakafunda.

Kukurudzira vanoita nezvefundo vakwanise kuitira kuti mwana wese akayimwe ahanire kuyendawo kuchikora kunyazi aana muduso unodiweyo.

Zvikora zvedu zvo vhurwa peshe peshe kuitira kuti mwana weshe ayende pa chikoro chaanoda uye muntu awane kodzero yake yekuva ne dzidzo avhurike ndxondo achiri mwana mudodori.

Dzidzo zvedu zvepashi zvinokurudzirwa kuzi mwana weshe aende kuchikoro kunyazi munthu aana mare mwana ngaakaimwe aende anofunda vakuru vechikoro vozotaurirana nemubereki.

Zvidzidzo zvepashi zvinoendwa nemwana weshe anenge ane zera rokuti anofunda zvinokurudzirwa kuti mwana weshe awanikwe eenda kuchikora chiri pasinde naye kuti ave neramangwana rakanaka.

Zvidzidzo zvepashi zvinosisirwa kuva nezvivako zvinoendarana nezeta vevana vanoenda apapo uye zvinosisirwawo kuti zvive zvinova nepanobikirwa kuti vana vakwanise kuzobikirwa chikafu pachikora.

Vana vechidiki vanokurudzirwa kuti vafarire kuende kuzvidzidzo zvavo kuitira kuti vasazosangana nematambudziko akawanda muupenyu ngenda yekuti vanenge vasina kufunda.

Chikora chedu chepashi tinokurudzirawo kuti dai hurumende yati mwana weshe akhaimwe aende asabvisa muduso kana upi zvawo. Kungoenda kuchikora kundofunda ngekuyaiya zvinenge zvichidiwayo.

Zvikora zvepadera-dera nezvepadera-dera, zvinofundisa vana zveivapavo michina yekushandisa yavachazonosangana nayo pakunonga vopinda munyika kunoshanda mishando dzavo.

Dzidzo dzedu dzepadera dera dzakanakira kuti muntu weshe une kodzero yekuzvienda achinotsvaga chidzidzo chaanoda kuita kunyazwi chidzidzo chekuita zvemaoko Kana kupishira simbi.

Vana vedu vanoenda kuzvidzidzo zvepadera vanonofundira mabasa akasiyana-siyana anosanganisira kuemba kana kusona. Izvi zvinotikurudzira kuti vana vabve kuzvikora ikoko vave nechekutoita.

Tinobonga hurumende irikuramba ichivandudza dzidzo dzepadera-dera kuitira kuti mwana akwanise kubva ipapo akukwanisa kuzviitira zviro zvake kana ava neruzivo rwebasa rake rwakakodzera.

Vana vanoita zvidzidzo zvepadera dera vari kufundiswa zvidzidzo zvakasiyana siyana zvemabato emaoko zvinosanganisira kunasira motokari kuti vanotobva vavhura magaraji awo.

Zvikora zvepadera-dera vana vokwanisa kufunda veinzvera pfungwa dzavo ngekuongorora ngekutsvanga zviro zvekutoti pavanobva vachiende munyika vanondokwanisa kuzviemera vega veidzishandira.

Zvikora zvepadera dera zvinosiyana vamweni vanotowana mikana yekufunda veitora mifodho yemhuka kana mifodho yenharaunda yavo ritori basa ritiri basa rakatozvimirira rinotoraramisa munthu.

Zvikoro zvakasiyana siyana zvinokwanisa kuendwa neavo vana vanenge vapedza zvidzidzo zvavo kunodzidzira mabasa emaoko uye kuti vakwanise kunasira zvinhu zvinobatsirawo nyika kuti ibudirire

Mabasa anonesa munyika muno anopa kuti zvifundo zvepadera zvivandudzwe zvidzidzise vana mabasa emaoko kuti voobva kuzvifundo zvavo vazvitangire makhambani avo.

Vana vanodzidza pazvikora zvepadera nezvepadera dera vakukwanisawo kushandisa muchina idzo dzavanofundira nadzo basa ravachada kuzoita kana voenda munyika pavanenge vapedza zvifundo zvavo.

Zvikora zvepakati izvo zvinoendwa nemwana anenga apedza zvidzidzo zvepashi, zvinokurudzirwawo kuti zvive nezvihlayo zvino enderana nezera revana vanoenda kuzvikora zvepakati.

Zvifundo zvepadera-dera zvinoendwa nevana vafunda chidanho chepashi zvinokurudzirwa kumbopawo vana ruzivo rwunoenderana nezvemabasa anowanikwa munyika uye kuti zvifundo zvaangafunda kuti aitire basa raanoda ndezviri.

Kune zvikora zvepadera zvinoita kuti vana vaende kunofunda vachigarireyo vachigara vakawanda. Tinokurudzira kuti vanovaka zvikora vagadzire pokugara kwevana nepekurara pakanaka.

Vana vese vapedza zvidzidzo zvepashi, vanokurudzirwa kuti vaenderere mberi nezvikora vaindewo chidzidzo chepakati kuitira kuti vanofunda zvimweni zvinoita nezvehupenyu vazoinda kuzvidzidzo zvepa dera dera.

Muzvikora zvepadera munotofundwawo zvekuchengeta mbuka kana kurima izvi zvinoita kuti mwana kana abva pachikora akwanise kuzotangawo chake chinozopa cheuviri.

Tinotenda vebazi rezvehurumende vanovaka zvikora nekubvumidza vantu vane zvikwanisiro zvavo kuti vakwanisewo kuvaka zvikoro veibetseredza kuti dzidzo ive kune munhu weshe .

Zvikoro zvepadera zvinokwanisawo kushandisa michina yechizvino zvino kukombidza vana zviri kuitika uye kuvakombidza zvemene mene zvinenge zvakanyorwa mumabhuku kuti vazwisise zvidzidzo zvavo.

Zvidzidzo zvepakati zvinokurudzirwawo ngazvive zvidzidzo zvinokurudzira vana kuti vakwanise kushandisa zvipo zvavanazvo kuti vave nendaramo, kunyazi zvemuzviko kora zvinode mabhuku vakundikana.

Vana vanoenda ku zvidzidzo zvepa dera dera vanombono itawo makwikwi e zve mitambo veita ridza zvipo zvavo vamweni vanotodzimara votorarama nezvipo zvavanenge vainazvo.

Vana vanoenda kuzvidzidzo zvepakati vanokurudzirwawo kuti vaende vane zvikwanisiro zvinodiwa kuchikora kuti vaone kudetserwa nevadzidzisi vavo kuti vazokwanisawo kuenda kuzvikora zvepadera dera.

Zvikora zvedu zvepadera zvinooneka zvichivandudza zvichivakwa peshe peshe kuti mwana weshe afambe chimumango chidoodori eyienda kunofunda asvike asati aremba pfungwa dzake.

Vana vanoende kuchikora avasisis kunongoita zvemabhuku chete vanofanirwa kupota veisimbisa miviri dzavo veiite mitambo dzakasiyana siyana kuti muviri dzavo dzigare dzakagwinya.

Zvivako zvivakirwa zvikoro zvepadera zvinokurudzirwa kuti zviwande uye zvive zvinoita kuti vana vapinde muzvivakwa izvozvo zvavakasuntuka vasingamanidzirani.

Zvikora zvepadera-dera, vane nguva yevanotombotatichwawo ngematicha ,umwe naumwe eibvunzwa mubvunzo kuti wazwisisa ere. Zvikora izvi zvine vane ruzivo nevakadzidzira basa ravo.

Zvikora zvepadera tinozvikurudzirawo kuti zviyashire mwana weshe anenga abva kuzvikora zvepashi kunyazi haazi kukunda kana haana muduso kuitira kuti nyika yedu ive nevana vakafunda .

Zvikora zvedu zvepadera dera zvovandudzwa. Vana vokwanisa kupinda mundau imwechete veitaridzwa zvivhitivhiti zvinobuda zvechienderana nefundo yavanenge veifunda.

Vana vanofunda zvikora zvepadera vanosisao kunge vachipfeka zvigqoko zvakafanana kuitira kuti vafunde vari panzvimbo imwe chete nepfungwa dzimwechete dzekuti vana vechikora.

Zvidzidzo zvedu zvepadera dera zvinokurudzirwa kuti mwana weshe akwanise kuzvihanira zvive mudhuze mentaraunda kuitira kuti vana vafambe mumango mudodori.

Zvidzidzo zvepadera-dera zvovandudzwavo kuti zvipe vana fundo yemhando yepamusoro. Yekutoti eitobvavo apapo unotonotanga kutodzishandira kunyazi haazi kuzobudirira muzvidzidzo zvake zvamabhuku.

Zvikora zvepadera zvinokurudzirwawo kuti zviindwe nemwana wese, kunyazi mwana haana muduso wakakwana, kana kuti haana kukunda zvakanaka pachikoro chepashi.

...dzidzo zvepadera zvinoonekwawo zvichivandudzwa nevebazi rezvedzidzo kuti vana vakwanisewo kuitawo zvemaoko nekutoona zvinhu zvinenge zveitoitika zvemene-mene.

Zvikora zvedu zve padera zvo kurudzirwa kuti mwana no umwe ne umwe aende ane zvi kwanisiro zvake kuti akwanise kufunda zvifundo zvinenge zvaka vanduzwa zviri pa chikora apapo.

Zvikoro zvepadera-dera zvinombopotawo zveiunganidza vafundi vanenge vauya kuzofunda pazvikora ipapo zvichivapa ruzivo rwekuti ramangwana ravo ringe rakajeka.

Dzidzo dzepaderadera dzinokurudzkrwawo kuti vanoonana nezvazvo, vakwanisewo kuisa midziyo dzekuti vana vafundire veiwona kuitira kuti vabvepo vaende munyika, vakukona basa ravo nemazvo.

Zvikora zvepadera-dera zvinoendwa nevana vanenge vakunda muzvikoro zvepadera zvinokurudzirwawo kuti zvivakwe nehuwandu hwazvo kuitira kuti vana vadetsereke vachitora chikora chiri padhuze nendaraunda yavo.

Vanoita nezvedzidzo zvepadera-dera, vanokwanisawo kuwandudza ruzivo rwavo kana vachishandisa zvivhitivhiti zvechizvino-zvino kuitira kuti vave neruzivo runoenderana nepasi rose.

Zvikora zvepadera-dera zvofundisa vana mabasa emaoko, kune avo vanenge veidawo kushandisa njere dzavo dzakapinza vanotobveyo vokona kunasira zviro zvekuti vanokwanisa kutonoshandisa mundau dzavo.

Zvikora zvepadera dera zvinokurudzirwawo kuti dei zvavakwa mu berere munogara veruzhinji kuitira kuti mwana weshe akwanise kuhanira nekuhamba mumango mudodori eienda kuchikora.

Zvikora zvedu zvepadera-dera zvino kurudzirwawo kuti zviwanikwe muntaraunda yega-yega inogara veruzhinji, kuitira kuti zviwande uye vana vawane kudetsereka varipasinde nemhatso dzavo.

Zvikora zvedu zvepadera-dera zvinokurudzirwawo kuva nemichina dzakavandudzwa, uye nezvivhiti-vhiti zvokuti vana vakwanise kushandirepo, veyi bvunzawo ruzivo nezvavanoda kuzoyita.

Zvikora zvepadera-dera zvinotomboitawo nguva yekuti vafundi vanenge vari iyoyo vagare vechiyaiya zvinenge zvauya kuzotaurwa naana muzvinafundo, vachivadetsera kuti vave neruzivo.

Kumazvikora zvedu zvepadera dera zvirikukwanisa kuvandudzikawo zveikwanisa kupa mwana pekuata uye veivapawo pekuti kana afunga kuita zvidzidzo zvake usiku agare eierenga.

Zvidzidzo zvepadera-dera zvinofundiswavo zviro zvakasiyana-siyana. Tinokuridzira kuti vanoona nezvedzidzo dzepadera vakwanise kuise zvikwanisiro muzvikora zvakona kuti vana vadzidze zvakanaka.

Zvikora zvepadera dera zvino kurudzirwawo kuva zvkavandudzika kuzvi magariro emwana anenge aenda kofunda iyoyo. Kungazi vamweni avagaripo asi pane vanogara pachikora vanofanha kuonekwa utano hwavo kuti hwaka chengetedzeka.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvavaneruzivo, uye zvavawo kuvandudzwa kuti zvikwanise kuva nezvifundo zvekudzidzisa mabasa emawoko kana kurodza pfungwa dzemwana kuti kana abva iyoyo, ave neruzivo rwakakwana.

Zvidzidzo zvepadera dera zvidzidzo zvakakoshera nyika nendaya yeizvozvo vakuru vanoona nezvedzidzo vanosiso kunoongorora panenge pachiitwa zvidzidzo izvozvo kuti vaone kuti zvirikuitwa nemazvo here.

Zvikora zvepadera dera tinozvikurudzira kuti zvisaisa muduso uri padera de-era kuti vamweni vasazouhanira tinokurudzirawo hurumende tikwanise kupindira munyaya yemudutso kuzvikora zvepadera.

Zvikora zvepadera-dera zvinokurudzirwavo kuva zvinovandudzwa kuti zvienderane nedzimwe nyika dzepasi rose. Vanhu vanokwanisa kuendesa vana vavo kuzvikora zvepadera-dera kunze kwenyika.

Zvikora zvepadera dera zvinofana kuvandudzwa kuti zvive nana muzvina fundo vakawanda uye zvive nezvikwanisiro zvekuti vanoenda kundofunda iyiyo vabve vane ruzuvo rwakakwana.

Zvikora zvedu zvepa dera dera zvaku fundiswawo kuti mwana abve ane chekuita mukati me hupenyu hwake asandono mirira kuti ndinode kuzo pinzwa mushando ne umweni muntu.

Zvikora zveoadera dera zvinovandudzwa zvichiiswawo kamuri renenge rakazara mabhuku rekuti muntu kana echida ruzivo unonotsvaka ega okwanisa kuzvidetsera ova neruziwo rwakakwana pazvidzidzo zvake.

Zvikora zvedu zvepadera-dera zvinovandudzwa zvichiiswavo midziyo inoenderana nayo nenguva, uye zvinoswavo zvifundo zvinoenderana nepashi reshe.

Zvepadera dera zvinowanikwawo zvine mukuwo wekuti vafundi vasangane nana mazvikokota vachipakurirwa zivo ivo vachibhunzawo mibvunzo dzavangada kuziya.

Zvidzidzo zvepa dera dera zvinowanikwawo zvaka vandudzwa zvekuti mwana uno kwanisa kunge ane chivhitivhiti chake chechi zvino zvino chaanenge eyishandisa pakufunda kwake.

Zvidzidzo zvedu zvepadera dera zvinoendwa nevana vanofunda zvakakwana vachikwanisa kuzondotatichawo pamweni kana vachinge vabudirirawo muzvidzidzo zvawo izvozvo.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvovandudzwa kuti mwana ange achikwanisawo kushandisa zvimishina zvechizvino zvino eitsvaka ruzivo pachezvake kana kutozvifundisa einingira pachivhitivhiti chake.

Tinobonga zvikoro zvowanda zvepadera dera zvinoite kuti vana vakawanda vave vanova nefundo yepamusoro soro nyika yedu yobudirira nekuva nevana vane ruzivo.

Zvidzidzo zvepadera dera zvinoendwa nemuntu anenge akunda zvidzidzo zvepashi zvirikukurudzirwawo kuti zvive nechikamu chinodzidzisa nezveupenyu kana utano kuitira kuti vana vabva apapo veiziya.

Zvikora zvedu zvepadera dera zvinoendwa nevana vanenge vakunda muzvikora zvepashi zvofundisa wo vana mabasa enyara ekuti vobva iyoyo vozvishandira neku zvitangira makambani avo.

Zvikora zvepadera dera zvavakufundisawo vana zvichishandisa michina yacho yechizvino zvino umwe naumwe anotarisirwa Muchina wake wanenge weifunda Akaningura achiwanawo ruzivo wechizvino zvino.

Muzvikora zvedu zvepadera dera zvi kwanika zviri kuretu zvinopa kuti vana vanoda kuenda kunofunda iyoyo vatsvake mbatso dzekugara veifundireyo zvinokuridzirwa kuti zvikora zvivake imbadzo dzakawanda dzakadaro.

Zvidzidzo zvepaderadera zvinoshandisawo midziyo yekuti vana vafunde zvemenemene zvinenge zvabhuiwa mubhuku. Zvinokurudzirwa kuti muzvikora zvive nezvikwanisiro kuitira kuti vana vafunde zvakanaka.

Vana besu vanoenda kuzvidzidzo zvepadera dera vanosiso kupindao muchimbatso chinozere nemabhuku kuti vakwanise kuwana ruzivo rwavanoda kushandisa pazvidzidzo zvavo.